Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa gosoota meeshaalee kan mana keessatti nyaata itti buddeena itti baatan kanneen halluuwwan adda addaa qabanii fi walirra tuulamanii jiran agarra. Isaanis uraawwan qabu.

Meeshaan ittiin gurratti sagalee dhaggeeffannu akka namni biraa hin dhageenye taasisu garuu nuti qofaan akka dhageenyu godhu kan mataa keenyarra keewwannuu fi sagalee jeequmsaa naannoo hin galchine qaaliidha. Maqaan meeshaa kanaa maalidhaa?

Akka aadaatti haadholiin buna gaafa danfisan mana keessa marga hafuudhaan akka manni bareedu taasisuun naannoo shiinii sanaa immoo meeshaalee hedduutu jiru. Nyaatni bunaaf nyaatamus ni jira. Buna danfisuun adeemsa akkamii qabaa?

Saayinsiin Siyaasaa jiraachuun tasgabbii biyyaatiin gaariidha. Sababni isaas biyyi saayinsii Siyaasaa beekumsa isaa itoo hinqabaatin bultu burjaaja'insa guddaa keessa galti. Namni barate yeroo biyya bulchu to'annoo dhuunfaafi uummataa sirrii ta'een gaggeeffamuudhaan hoogganuu danda'a. Sababni nagaa dhabuu biyyootaa hanqina maaliiti?

Bosona mukkeen gurguddoo of keessaa qabantu mul'achaa jira. Bosona kana keessa mukeen gaggabaaboo kan saaxoo fakkaatan jiru. Akkasumallee naannoo bosona kanaa daandiin tokko kan keessa dabartu yemmuu ta'uu daandii sanarra waan bineensa guddaa fakkaatu dhaabbachaa jira.

Suuraan armaan olii kun kan inni nu argisiisaa jiru suuraa biqilaa yookiin midhaanii maqaan isaa qamadii jedhamuuti. Qamadiin kun yeroo baay'ee waqtii bonaatti dirree irratti jallisiidhaan faca'uu fi madda galii cimaadha.

Sammuunaan asiirrati arginu kun maqaan isaa "lux" kan jedhamuudha. Sammuunaan kun kan inni tajaajiluuf qaama ofii ittiin dhiqachuuf yoo tahu fooliin isaa illee baayee bareedaa kan tahedha. Sammuunaan asirra jiru kunillee lakkoofsaan lamadha.

Namni kun, ajajaa humna waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kan biyya Itoophiyaati. Namni kun, maqaan isaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa jedhama. Fuuldura miidiyaa taa'ee gabaasa kennaa yeroo jiru mul'ata. Bakki dhalootaa nama kanaa eessa?

Fakkii dubartii tokkoo fi namicha tokkooti. Namichi kun rifeensa gurraacha dheeraa kan qabu yemmuu ta'u dubartiin kun immoo rifeensi ishee adiidha. Dubartiin namicha bira ta'aa jirtu kun ulee qabattee kolfaa jirti.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa daandiiwwan haala gaariidhaan magaalaa guddoo biyya kanaa kan taate finfinnee keessatti ijaaramee jirudha. Daandiin kun asfaaltii yoo ta'u, wal jalaa fi gubbaa kan darbudha.

Raafuu maramaan kan yeroo waqtii gannaa fi bonaatti oomishamuu danda'u dha. Fuduraan kun akka nyaata ittootti qofaa kan fayyaduu dha. Madda galii dhala namaa ta'uuf ni gargaara. Gosa dhaangaa nyaataa keessaa kam jalatti ramadama?

Suuraan kun, fakkii biqiltuu naannoon ani jiraadhutti kaachaa jedhamuun beekamu yoo ta'u, biqiltuun kun biqiloota akkaan mimmiidhagoo fi akkasuma illee naannoo jiran keessatti miidhagina naannoo sanaa dabaluuf oolanidha. baayyee babbareedoodhas.

Daagaa lafa irraan gadee qabu irratti toora tooraan ijaaramee jiru, kan gidduu daagaa ijaarame kanaatti margi magariisni wal-qixxaatee margee jiru. Bu'aan daagaa ijaaruun kunuunsa naannoo keessatti qabu maali? Daagaa ijaaruun naannoo kamitti irra beekama?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuuti. Biqiltuun kun ammoo biqiltuu reefu oomisha irra jiruu fi biqiltuu ooyiruu irratti argamudha. Namoonni baayyeen ammoo hojiirra kan jiranidha.

Fakkii ulaa manaa fuullee irraa hojjetame kan gidduun isaa sibiilaan toora galee naqamee jiruudha. Akkasumallee keenyan manaa kana irra meeshaan halluu diimaa qabu kan ittisa ibidda balaa tasaa kan ta'e argamaa jira.

Iddoon kun iddoo itti uffannaan mana amantaa addaa addaa itti hodhamuu ykn qophaa'uudha. uffannaan kun halluu lamaan qophaa'ee kan jiruudha. halluun uffannaa oomishamaa jiru kunis diimaa, adii tahee maskalii ykn fannoon irratti ka'ee kan jirudha. akkasumallee biqilaa bifti isaa magariisa ta'eetu jira

Suuraan argaa jirru kun suuraa lafa duwwaa kan manneen irraa diigamanii ijaarsi haaraan irratti ijaaramuuf qophaa'edha. Gamoon guddaan ijaarsa irra jirus fagootti mul'ata. Konkolaattonni nama fe'anis lama ta'anii wal-duraa duubaan dhaabachaa jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii alkoolii maqaan isaa biiraa habashaa jedhamudha. Dhugaatin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisa.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo kan kilaba kubbaa miilaa kan halluun isaa diimaa, magariisaa fi gidduutti immoo barcumni kaa'amee jirudha. Bocni loogoo kanaa geengoo ta'ee, gubbaa isaatti immoo urjii diimaatu jira.

Itoophiyaan jaarraawwan darban keessa sirna mootiitiin bulaa turte. Mootii yeroo sanaa keessaa tokko Hayile Sillaaseedha. Namni kun Sirna mootiitiin bulchaa turaniyyuu biyya keenyaaf waantota hedduu gumaachaniiru. Isaan keessaa tokko Manneen barnootaa kan akka Yuunivarsiitii fa'aa ijaaraniiru. Mootiin kun kan biraawoo maal hojjetan?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii Qajeelcha Poolisii Godina Shawa Kaabatti, Waajjirra Poolisii Bulchinsa Magaala Fiichee ta'uu fiicharii irratti kallattii agarsiisuuf afaan oromoofi afaan amaaratin kan nutti agarsiisudha

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun gosa biqilaa keessaa tokko ta'ee, kan qoree qabu, kan baalli isaa jabaa ta'e, sanyii jaba kan qabu, maqaan isaa qaacaa jedhamuun kan beekamu dha.

Itoophiyaan atileetota dubaraas ta'ee kan dhiiraa kanneen sadarkaa addunyaatti maqaa waamsisan hedduu qabdi. Waan biraatiin dadhabduu taatus Itoophiyaan gosa ispoortii fiigichaa kanaan yeroo hedduu addunyaa caaltee meedaaliyaa hedduu fudhataa jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota sadii kanneen lafa dhagaadhaan guutamee jiru keessa taa'aa jiranidha. Lafti namoonni kun irra jiranis lafa dhagaa margi muktis irra hin jirredha. Ijoolleen kunis cilee gubaa jiru.

Gosti allaattii kun maqaan ishii maali? Amma iddoon ishiin jirtu kun naannoo harooti moo galaanaati? Moo naannoo laga guddaa yaa'aa jiruuti? Simbirri kun bishaan daakuu ni dandeessi jettee ni yaaddaa?

Meeshaan nuyi asii olitti argaa jirru kun ammoo meeshaa nuyi mana keenya keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u maqaan isaa teessoo jedhamuun beekkama. Teessoon kun mukarraafi wantoota biraarraa hojjatame. Fayidaan teessoo kanaa maali?

Nama uffata aadaa baayyee miidhagaa ta'e uffatee jiruufi nama kana ammoo mormi isaanii ol mul'achaa hin jirre argaa jirra. Uffanni kun halluun isaa magariisa, diimaa , adiifi halluu biraallee ofirraa qabaachuun uffata jirudha.

Boloqqeen gosa midhaan nyaataa garuu isarra darbee yeroo tokko tokko waarshaa keessa galuun akka midhaan zayitaatti fayyaduu mala. Baay'inaan oomishuu kan dandeenyu kanas naannoo baadiyyaa keessatti. Naannoo keetti boloqqee maaliif fayyadamtuu?

Dubartoonni dhimma siyaasa biyyaa keessatti gahee guddaa taphatu. Keessattuu yeroo dhiyoo as akkuma dhiiraa dubartoonni aangoo pirezedaantummaa kaasee haga miseensa paarlaamaa ta'aa jiru. Gaheen siyaasa keessatti dubartoota hirmaachisuu guddina biyyaaf qabu maali?

Naannoo baadiyyaa keessa jiraachuun mukkeen hedduu keessa jiraachuu akka dandeenyuuf carraa nuuf bana. Keessattuu namni muka jaallatuu fi fuduraalee nyaachuu hawwu bakka kanatti wantoota baay'ee argata. Bu'aan naannoo bosonaan marfame jiraachuu maali?

Fakkii sangoota lama dhaabbachaa jiraniidha. Sangoonni kunneen lamaan mana amantaa dura hidhamanii dhaabbachaa jiru. Sangoota kana keessaa tokko diimaa morma magaalaa yoo ta'u tokko immoo adii mormi isaa magaala ta'eedha.

Kuduraaleen kunneen naannoo keenyatti yoo dhaabaman kan biqiluu danda'an yommuu ta'u akkasumas ille namaaf faayida guddaa ni kennu sababiin isaas mineraalota heddu of keessatti ni qaba mineraalonni kunneen eenyu eenyu fa'i?

Namoonni kun namoota baay'ee adii kan ta'aaniidha. namoonni namoota biyya alaa ykn biyya bakkee kan ta'aaniidha. namoonni kun saala lamaanuun kan wal keessa kan jiraniidha. namoota kana keessa ijoollee ykn daa'imni umuriin isaanii xiqqaa kan taa'aatu jira. namoonni baay'ee gammadoodha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaati. Beeksifnii kun ammoo bifa barreefaman maxxanfamee kan jiru yoo ta'u mana nyaataa fi dhugaatii yookaan resturaantii kan beeksisaa jiru dha.

Naannooleen oromiyaa keessaa yeroo hedduu loon horsiisuun beekaman keessaa tokko kan ta'e naannoo booranaati. Gosoonni loonii isaanii illee bakkeewwan adda addaa irraa fisuun walitti makuuni. Loon Booranaa akkam Akka jaallatama osoo agartee

Namoonni ulee qabatanii jiran kun, maaliif hiriira qabatanii jiran? Wanti namoonni morma isaanitti maratan kun, uffannaa maaliiti? Namooni kun, sirba fi ragada akkamiit sirbaa fi ragadaa jiru? Wanti namonni uffatan kun, uffata aadaa kutaa Oromiyaa kamiiti?

Namni suuraa kaasu yookaan viidiyoo waraabu nama ogummaa aartii ammayyaa qaban keessaa tokkodha. Kunis viidiyoo namootaa, bakkeewwanii akkasumas suuraa haala qulqullina qabuun namaaf dhiyeessu. Ati suuraa kaasuu yookaan viidiyoo waraabuu dandeessaa?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa manaati. Manni kun ammoo mana jireenyaa; mana bareedaa fi mana dhagaa irraa ijaarramedha. Manneen akkana kun ammoo mana magaalaatti argamu dha.

Baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee daa'imman walitti dhufanii bakka tokko waliin ni taphatu. Kan nama keessaa hin baane immoo yeroo galan horii waliin tiksuu fi manneen barnootaa illee yeroo isaatti waliin deemu

Ajandaan kun ajandaan namoonni yeroo addaa addaatti bitachuudhaan itti fayyadamuudha. ajandaa kun jiruuf jireenya dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. innis, barreeffamaa addaa addaa itti barreessuudhaaf kan fayyaduudha. ajandaan kun eessatti gurguramaa jira? faayidaa maalii dhala namaatiif qaba? Eessatti oomishamee gabaatti dhihaate?

Suuraa kanarratti kan argamu shamarree uffannaa aadaa promotion miidhagdee faaya kan akka callee kaawwatte caaccuu qabatte jirtu yommuu ta'u haalli uffannaa ishee aada dhuudha seena biyya keenyaa oromiya sirritti ni ibsa.

Teessoowwan jechuun teessuma gosoota adda addaa kanneen waajjira mootummaa yookaan kan dhuunfaa bakka hojjannutti irra teenyuu fi meeshaalee keenya irra kaawwannudha. Kunis waajjira mootummaa yookaan dhuunfaa ta'uu mala. Teessoon mana keessanitti fayyadamtan kan akkamiiti?

Suuraan kun, suuraa qullubbii diimaa yoo ta'u, innis kan inni fayyadu, nyaata kanneen akka ittoo bifa mi'awaa ta'een ittiin hojjechuuf oola. Bayinaan kan inni oomishamu naannoo baadiyyaa yemmuu ta'u, ittoo hojjechuuf baayyee murteessaadha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wantoota dibataa gosoota adda addaa kanneen qodaa pilaastikaa boca siliindarii qabuu fi gabaabaa wayii keessa jirudha. Halluuwwan dibata manicha keessa jiraniis hedduu fi garaagaradha.

Taliilliin yeroo hedduu kan kennamu daa'imman xixiqqoo karaawwan adda addaa kan kennamudha. Kunis karaa afaanii bifa dhangala'ootiin yookaan bifa lilmoodhaan kan kennamudha. Gosootni talaallii kan namoonni daa'immaniif kennaman maal fa'i?

Biyyi lafaa bu'aa ba'iin guutuu kan taatedha. Gaarri bosona magariisaan guutuu ta'an kun mana tokko naannoo lafa ol ka'aatti qaba. Bakka jireenya bineensota garaa garaa ta'uun tajaajila. Bishaan naannoo lafa dhooqaa isaa darbuu ni danda'a.

Fakkii kitaaba afaan Ingilifaati Kitaabni kun qola isaa irraa suuraa harka lama walitti jedhee jiruu fi biiftuu gidduun mul'atuu qaba. Kitaabni kun halluun qola isaa iddoo sadiitti ba'ee argamaa jira. Barreessaan kitaaba kanaa Taabor Waamii jedhama.

Fakiin mul'atu kun suuraa kutaa mana barnootaa keessatti kaafame kan gabateen gurraachi fuul-duraan argamu. Teessumni barattoonni irra taa'anis kutaa keessa guutee jiru kan mul'isudha. Kana malees dhaabbiin kutaa barnootaa sun halluu adiin dibamee jira.

Kun aasxaa Kilabii Ispoortii Buna Itiyoophiyaati. Aasxaan kun boca hanqaaquu kan qabu yoo ta'u, halluu gurraachaan sassararamee jira. Gidduu isaa immoo boca geengoo fakkiin bunaa keessatti kaafamee jiru qaba. Irra keessaan mallattoo gonfoo, karaa jalaa immoo mallattoo kubbaa qaba.

Naannoo Tigraay keessatti dhagaawwan lafuma dirree ta'e keessaa ol babbaafamanii dhaabbatan ni jiru. Haala nama ajaa'ibuun mudhii gaditti lafa keessa kan awwaalamanii fi irra caalaan qaama isaanii lafaa ol jira.

Fakkii kana irratti kan argamu hordoftoota amantii Ortodoksii yammuu ta'an; isaanis mooraa waldaa keessatti waaqeffachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo namatti mul'isu akka ta'e kan irraa hubanuu dha.

Nyaatni kun nyaata aadaa oromoo yoo ta'u maqaan isaa marqaa kan jedhamu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu midhaan gosa garaa garaa kanneen akka qamadii, boqqoolloo, garbuu fi midhaan biroo walitti makuun kan hojjetamudha.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma soofaa irraa hojjetame yammuu ta'u; innis kan namatti toluu fi baayyee kan nama hawwatuu dha. Kunis teessuma kanneen biroo irra filatamaa kan ta'ee dha.

Dubartiin Oromoo aadaa saba ishii iddootti eeguuf uffata aadaa sabichaa ni uffatti. Dubartiin kun uffata aadaa Warra Arsii uffattee, mi'a miidhaginaa naannichaa qabattee, kuulii ijaa dibattee, callee mormaa fi addaan faayamtee argamti.

Dhugaatiin sitti mul'atu kun gosa dhugaatii akkamiiti? Nyaata bulleessuu keessatti gahee ni qabaa? Dhamdhamni isaas maal maal jedha? Bifti isaa guutummaatti bishaan ni fakkaataa? Dhiiga dabaluuf gahee waan qabu dhaa?

Suuraa kun kan nutti agarsiisu namni kophee halluu gurraacha qabu godhatee jiru tokko dhaabbatee Qaruuraawwan bishaanii ilaalaa jira. Akkasumallee wantoonni akka dibataa mul'achaa jiru. Namni dhaabbataa jiru kun dhalaa moo dhiira?

Dhugaatiin gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaa peepsiiniin isa tokko dha. Dhugaatiin kun nama kan hin macheessinedha. Yeroo baay'ee yeroo badhaasa konkolaataa ba'anii mul'atu. Badhaasni Konkolaataa yeroo akkam akkamii kennama?

Isaan kun dargaggoota, dhiiraafi shammarran mana dhugaatii keessatti argamaniidha. Isaan keessaa namoonni muraasni uffata aadaa Oromoo uffatanii jiru. Shamarreen tokko dargaggeessa uffata aadaa uffatu tokkoof dhugaatii qodaa keessaa buusaafii jirti.

waajirri kantiibaa magaalaa Finfinnee osoo hin haaromfamiin dura diizaayiniin isaa bareedaa ta'us, nannoon isaa rakkoo hedduu qaba ture. Yeroo ammaa kana erga haaromfamee baay'ee bareedeera. Bakki argama waajjira kanaa eessadha?

Aannan biyyoota garaa garaa keessatti gurguramuu ni danda'a. Kunis biyyoota bineelda manaa horsiisuu danda'aniinidha. Aannan kun kan biyya Hooland jedhamuu yoo ta'u, laastikii keessatti itti cufamee kan jirudha. Afaan Ingiliffaa fi Afaan Amaaraan irratti barreeffamee jira.

Kuduraaleen nyaata fayyada nama eegan kessaa is gudda yommuu ta'u vaayitaamimoota qaama keenyaaf barbaachisan heddu kan of keessa qabuufi dhamdhama mi'aawaa kan qabudha. Kuduraalee kunneen faayida akkam akkami nu kennuu danda'u?

Kun nyaataaf kan oolu shunkurtii diimaa jedhama. Shunkurtiin bilchaatee erga iddoo ga'ee booda bakka dhaabameetii qotamee walitti qabamee jira. Shunkurtii diimaa kan nyaatamu hidda isaati. Ittootti dabalamee wajjin bilcheessuun kan nyaatamuudha.

Fakkii meeshaa gosa laastikii ta'e kan wantoota adda addaa itti naqamee ka'amuudha. Meeshaa kana keessa gosa nyaataa kan gogaa ta'etu jira. Meeshaan nyaata baatee jiru kun halluun isaa iddoo lamatti qoodamee jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisu suuraa namoota qomoodhaan Uummata Oromoo ta'an, haratti irreecha irreeffataa jiranidha. Uummatni kun uffata aadaa isaanii uffatanii, marga cirame qabatanii laga kanatti sagadaa jiru.

Kitaaba bareeffamee jiru kan lakkoofsaa fi qubee baay'ee ofi keessaa qabuudha. Kitaabni kun gabatee baay'een keessatti kaafamanii jiru. Akkasumallee kitaabni kun qubee fi lakkoofsonni isaa halluu gurraachaa fi adiin keessa isaatti boocamee jira.

Kun oyiruu qonnaa midhaan gosa garaa garaa irra facaafamanii jiraniidha. Oyiruun kun bifa saayinsawaatiin kan qophaa'eedha. Midhaan hundumtuu tooraan facaafamanii jiru. Bifa magariisa ifaa qabatanii jiru. Akkasumas biqilootni dheerina qaban biroonis ni jiru.

Manni amantaa Kiristaanaa warra Ortodoksii fakkeenyota macaafa qulqulluu wabeeffachuudhaan ijaarama. Gubbaa isaattis Fannoon dhaabamee akka mallattoo amantichaatti fayyada. Kana malees keessa isaatti ijaarsa icciitii guddaa qabuun faayamee kaassatti waaqeffatama. Ergamni waldaa Kiristaanaa maalidha?

Wanti kun gabatee gurraacha tahee kan mana barumsaa keessatti barsiisonni mala baruuf barsiisuu fayyadamuun barattoota fuula duratti ittiin barattoota barsiisaniidha. gabateen kun kutaa ykn kilaasii barnootaa keessa kaa'amee kan jiruudha. Gabateen faayidaa maalii dhala namaatiif Kenna jettee yaadda?

Namni siyaasaa fi aangawni mootummaa kun, Piroofeesar Birhaanuu Naggaa jedhama. Namni kun, dursaa paartii mormaa Izemaa jedhamuu yoo ta'u. Yeroo ammaa kana ministeera barnootaa ta'uun tajaajilaa jira. Namni kun, piroofeesara kutaa barnootaa diinagdeeti.

Namoonni nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo namoota baayyatanii marga jiidhaa harka isaaniitti qabatanii irreecha irreeffachuuf deemaa jiranidha. Namoonni kunneen dhiraaf dhalaan wal waliin sirbaa taphachaa kan deemaa jiranidha.

Nyaata muduraa fi kuduraa irraa qophaa'ee jiru yoo ta'u, kan akka hundee diimaa, qaaraa, kaarotii, ittoo shiroo fi missiraa, dinnichaa fi kanneen kan kana fakkaatan kan qabudha. Nyaatni kun fayyummaaf gaariidha.

Barcuma yookiin teessumni akkasumas nyaanni addaa addaa wal faana bakka tokko kan jiran yammuu tahuu; barcumni yookiin teessumni irra taa'uuf kan namni itti tajaajilamuu dha. Akkasumas sooranni immoo jireenya dhala namaaf kan fayyaduu dha.

Warqee bay'ee asirratti argaa jira, warqeen kun gosa biqiltootaa keessaa isa tokko ta'ee biqiltuu baala bay'ee baballaa qabuu fi namoonni bay'ee baala isaa kana kan itti fayyadamnidha. Nyaataafis ni oola.

Suuraan Kun Kun, suuraa naannoo keenyatti murtuu yookaan immoo qottoo jedhamuun beekamu yoo ta'u, innis biqiltoota yookaan mukkeen ciranii ittiin fayyadamuuf gargaara. Naannoo keessanitti hoo maal jedhame beekama? Fayidaan isaa hoo maali?

Suuraa kana irratti kan agarru namoota siyaasaa lama Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo oromiyaa fi Dr. Abiyyi Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa wal cinaa dhaabbatanii jiranidha. Suuraa kana irra alaabaan mootummaa naannoo oromiyaa jira.

Meeshaaleen miidhaginaa mormaa karaalee adda addaa fi gosoota adda addaa ta'ee hojjatamuu danda'u. Kunis naannoo tokkoo gara biraatti illee garaagarummaa ni qabaatu. Kana jechuun naannoleen martuu aadaa sirriitti bareedu kan mataasaanii qabu.

Meeshaan muuziqaa ittiin dhaggeffatan kan sagaleen nama biraatti osoo hin dhagahamiin nama tokko qofaa dhageessisu baay'ee namatti tola. Teekinooloojiin kunis kan mataa irra kaa'amu ta'uu danda'a. Meeshaa kana ati qabdaa?

Kun naannoo marfata konkolaataa magaalaa Finfinnee, 'Mesqel Square' yoo ta'u, gamoo gurguddoo fi konkolaattota hedduudhaan marfamee jira. Bakki ifaa fi konkolaataa baay'eetiin guutame kun guddina magaalaa agarsiisa. Daandii giddu gidduudhaan bakka magariisatu hojjetamee jira.

Iddoo gabaa kana kan jiru nama lukkuu gurgurtaaf baatee jiru, konkolaataa daandii irra jiru, dubartii dibaabee qabattee jirtuu fi wantoota birootu jira. Gabaan iddoo wantoota garaa garaa itti bitanii fi gurguranidha.

Magaalaa baayyee miidhagduu taateefi magaalaa baayyee guddoo taate konkolaataan hedduminaan keessa deemaa kan jiruu fi karaa kana gubbaattii ammoo ibsaan karaa bukkee dhaabbatee kan jirudha. akkasumas mukti illee karaa kana irratti argama.

Fakkiin kun suuraa yeroo namoonni durii mana amantaa kiristiyaanaa keessatti osoo walitti qabanii waaqeffatan , yeroo ergamoonni rabbii bakka sanatti dhufuun isaan jajjabeessanii fi uumatni sun bifa rifaatuutiin yeroo isaan simatu argina.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u sirna filannoo biyyoota filannoo kallattiin taasisaniiti. Filannoon kun fuuldura filattootaatti yookiin uummataatti waraqaa filannootiin gaggeeffamaa kan jirudha. Waraqaan kun yeroo danuu kan fudhatudha.

Ogeeyyiin yeroo fakkii kaasan halluu adda addaa fayyadamuun dirqama. Halluuwwan kunneen fakkiin kaafamu sun akka karoorfametti akka xummuramuuf barbaachisu. Fakkeenyaaf Abaaboo kaasuudhaaf halluun dirqama barbaachisa. Namoonni hojii bobboca adda addaa hojjetan naannoo keessanitti maalitti fayyadamu?

Fakkiin kun magaalaa hara halluu cuquliisaa qabutti marsitee ijaaramte mul'isa. Magaalaa kana keessa biqiloonni magariisaa baayyeen mul'achaa jiru. Akkasumallee harrii danaa geengoo qabu kan biraan jira. maqaan magaalaa kanaa maal jedhama?

Baadiyyaatti manni jireenyaa yeroo durii Citaa qofa irraa ijaaramaa ture. Amma garuu baay'een isaanii jireenya fooyya'aa jiraachaa waan jiraniif akkuma warra magaalaatti ijaarrachaa jiru. Yeroo durii bokkaan ennaa roobe itti dhimmisaa kan ture yeroo ta'u amma garuu boqonnaa guddaa argachaa jiru.

Meeshaaleen sibiilaa wantoota keessa kaawwatan isaanis kan akka ija baaqelaa, shumburaa bunaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Meeshaaleen kunneen sanyii biqiloota gosa adda addaa funaanuun ol kaa'uuf nu fayyada. Fayidaan biqiloota funaanuu maali?

Fakkii simbirroo samii keessa balali'aa jirtuudha. Simbirroon kun samii dumeessaan haguugame keessa ol fagaattee balali'aa jirtuuti. Baalleen simbira barrisaa jirtuu kun duumessaan kan wal qabate gurraacha'ee jira. Simbirri kun ilkaan gabaabaa qara qabdi.

Meeshaan kun meeshaa elektirooniksii kan kompiitara waliin hojjetudha. Sagalee, suur sagee fi kanneen biroo akka dhaggeeffannuuf nu gargaara. Ibsaan kan hojjetudha. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama? Bilbila wajjin kan hojjetudhaa?

Uummanni biyya Itoophiyaa keessa jiraatan, hawaasa aadaa garaa garaa qabanidha. Uummatni kun naannoo Walaayittaa sooddootti hawaasa argaman yoo ta'u, uffata aadaa isaanii uffatanii daandii irra sirbaa adeemaa kan jirani dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota ayyaana cuuohaa kabajaa jiran kanneen uffata kan amantaa halluu adii uffatanii mataatti qoobii godhatanii fi harkatti ulee kan fannoo qabu baataniitu. Isaanis meeshaa muuziqaa baganaa baachaa jiru.

Bakka tokko tokkotti uummanni karaa amantaatiin waan deeggaramuuf bishaan bira deemanii cuuphaa raawwatu. Sirni kun kan jiru amantii kiristaanummaa keessa yoo ta'u, innis akka ajajaa fi seera amantiitti ilaalama. Ati cuuphamteettaa?

Loogoon kilaba kubbaa miilaa kan Hadiyyaa hoosaanaa halluuwwan diimaa, gurraachaa fi buburree fakkaatan keessatti immoo fakkii gugee, namootaa fi kubbaa qaba. Qamadiin karaa lamaan ol marge jira. Gugeen achirraa maal bakka buuti?

Gaalli gosa beeyladoota geejjibaa kan akkuma harree ba'aa itti fe'atanii adeemsa yeroo dheeraa deemanidha. Gaalli dadhabbii tokko malee ba'aa hedduu baatee lafa fagoo adeemuu dandeessi. Naannoo kee gaalli ni jiraa?

Manni murtii aadaa biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti baay'ee beekkamaa fi rakkoolee hawaasaa hikuu keessatti qooda olaanaa qaba. Manni murtii aadaa kunis halluu alaabaa Abbaa Gadaatiin kan faayyamedha. Manni murtii kun eessatti argama?

Qullubbii diimaan fuduraa namoonni lafa qonnaa keessa, naannoo manaatti kan facaafatanidha. Innis madda nyaataa fi galii dhala namaa ta'uun tajaajila kenna. Qullubbii diimaan biqiltuu lafa gabbataa irratti oomishamuun galii olaanaa argamsiisudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa faayaati. Faayi kun faaya baayyee bareedudha. Faayi kun faaya morma keenyatti godhachuun ittiin miidhagnudha. Faaya kana gatiinsaa meeqa ta'a laata?

Yeroo baay'ee mana amantaa ortoodoksii keessatti wantoota akka kana kan itti fayyadaman yemmu ga'u, innis yeroo baay'ee taaphoota kan jedhamu yeroo isaan ittin qabatani deeman argina. Mana amantaa ortodooksi keesaatti bu'aan dibaabee fakkatu kana maaliidha jette yaadda?

Gaangeen meeshaa konkolaataa muka irraa hojjetame harkisuuf gargaarti. Meeshaan kun Gaarii jedhamuun beekama. Kunis namootaaf ba'aawwan garaa garaa geejjibuuf kan gargaarudha. Gaariin namoota baay'inni isaanii shan ta'ee fi ba'aa baattee deemaa jirti.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka kaarotii, moosee, qullubbii diimaa, raafuu, qullubbii adii, hundee diimaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. galteewwan nyaataa kunneen qaama namaaf barbaachisoodha.

Suuraa kana irratti kan agarru bishaan ciisaa lafa gogaan marfamee jirudha. Lafti bishaan kana marsee jiru biqiltoota gosa garaa garaa of irraa kan qabu yoo ta'u baayyee kan bareedu dha.

Gosa akaayii kan garbuu fi qamadii akkasumas shumburaa irraa qophaa'udha. fal'aanni ittiin nyaatan keessa kan keewwamedha. Nyaanni akaayii kun bakka tokko tokkotti akka nyaata aadaattillee kan fudhatamu ni jira. Akaayiin kun eessatti irra beekamaadha?

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa kuduraalee fi muduraaleen garaa garaa kanneen akka maangoo, muuzii, burtukaana, paappayyaa fi kanneen biroo itti gurguramudha. Firiiwwan kun hundi isaanii akka galtee nyaatatti fayyadu.

Piresidaantii mootummaa naannoo Tigiraayi duraanii kan ta'an, Dookter Getaachoo argina. Piresidaantiin kun yeroo ammaa kana naannoo Tigiraayi gadhiisanii magaala guddittii Itoophiyaa, Finfinnee jiraachaa nama jiraachaa jiranidha. Aangoo seeraan kennameefiis ni qabu.

Daa'imman daree mana barnootaa keessa taa'anii qayyabachaa jiran. Daa'imman dhaloota abdii biyyaa kan gara fuula duraati. Daa'imman yeroo umuriin isaanii barnootaaf ga'etti mana barnootaatti erguun akka baratan taasisuu fi deeggaruun dirqama lammii hundaati.

Kopheen adii kun bifa faadhinii kan qabuu fi miidhaginaaf kan ooludha. Uffatni surree jedhamu kun maqaa jiinsii kan qabu ta'ee, uffata faashinii ammayyaa hordofudha. Uffatnii fi kopheen akkasii yoom dhufan?

Dubartoonni keenya miidhagina isaanii dabaluudhaaf waanta baay'ee gochaa oolu. Isaan keessaa muraasni dhayinoo Rifeensaa gosa adda addaati. Namoonni baay'eenis ogummaa isaa argachuudhaan hojii kana hojjetanii ittiin jiraachaa jiru. Gosoonni dhayinoo Rifeensaa maal-jedhamanii waamamu?

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa kuduraalee fi muduraaleen kanneen akka loomii, raafuu maramaa, qullubbii diimaa, qaaraa, kaarootii, moosee, timaatima, qoosxaa, hundee diimaa fi kanneen biroo gurguramuf qophaa'e dha.

Warqeen Ittiin faayamanii deemuuf isa filatamaadha. Sadarkaa addunyaan yeroo ammaa irra jirtuun immoo miidhagina qofaaf itoo hintaane akka qabeenyaattis fayyadaa jira. Namoonni maallaqa qaban bitatanii olkaawwachuudhaan yeroo gatiin isaa dabalu gurguratanii ittiin duroomaa jiru. Bakki argama Warqee eessadha?

Harar hambaa seenaa dhalootaa dhalootatti darbu dallaa seenaa guddaa qabu qabdi. Dallaan kun dallaa Jaagol jedhamee waamama. Innis naannoo Hararitti naanna'ee argama. Bakki kun yeroo ammaa dahannaa ta'uu bira darbee hawwata Turiizimii ta'uu jalqabeera. Hambaawwan akkasii maalfa'aa beektu?

Kun konkolaataa uummataa hangaan giddu-galeessa ta'eedha. Konkolaataan kun bufa adii kan qabu yoo ta'u, fuulleen isaa immoo gurraachadha. Hojjaan isaa hanga xiqqoon ol ka'aadha. Daandii konkolaataa irra deemaa kan jiruufi naannoo daandichaa bakka magariisaan hojjetametu jira.

Kun aasxaa dhaabbata guddicha Itiyoo Teelekoomiidha. Aasxaa kana irratti barreeffama halluu gurraachaan, afaan Ingiliziifi afaan Amaaraan barreeffamee jira. Karaa cinaatiin mallattoon boca 'e' qabu hojjetamee jira. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Itiyoo Teelekoom tajaajiloota akkamii faa kenna?

Namoota harmoota yookaan haadholii ta'an lama asirratti argaa jirra. isaan kun lamaan isaaniiyyu hojiirra kan jirani dha. Harmeen tokko gundoo dhahaa yookaan hodhaa kan jirtuufi harmeen tokkommoo meeshaalee gurguraa kan jirtudha.

Xiyyeeffannoo mootummaan yeroo ammaa itti laateen lafti qonnaa akka qilleensa naannoo sanaatti faayidaa barbaadameef ooluu qaba jedhamuudhaan irratti hojjetamaa jira. Uummannis ofitti fudhatee waanta dur oomishaa ture dhiisee kan ogeessonni jedhaniin fayyadamaa jira. Qajeelfama kana hordofee namoonni Muuzii dhaaban hammam fayyadamaa ta'u?

Fakkiin kun namicha qophaa isaa muka guddaa tokko jala ta'aa jiruudha. Namichi kun mataa isaatti kophee godhatee morma isaatti immoo uffata adii uffatee ta'aa jira. Namichi ta'aa jiru kun maal hojjechaa jira?

Suuraan armaan olii gosa biqiltuu jirmaan wal horu, kan jirmi isaa soorataaf oolu, kan madda sukkaaraa ta'uun kan tajaajilu, maqaan isaa shonkoraa kan jedhamudha. Shonkoraan kun yeroo baay'ee, naannoo laggeeniitti argama.

Istoofiin kun istoofii nyaataa bilcheessu ykn buddeen nyaataaf oolu kan ittiin tolchaniidha. istoofiin humna ibsaatin kan hojjetuudha. itoofiini kun halluun isaa gurraacha tahee qadaaddiin isaa immoo halluu adii kan jiruudha. Istoofiin kun dhala namaatiif faayidaa maalii qaba jettee yaadda?

Manneen jireenyaa biyya keenyaa hedduun qorqoorroon mataan isaa gubbaan qorqoorroo fi jala immoo biyyeedhaan kan maragamudha. Addatti immoo naannoo baadiyyaa keessatti namoonni mana gaarii dhagaan ijaaranii jiraatan baay'ee xiqqoo fi muraasa.

Bakka kanatti kan mul'atu suuraa kophee dubaraa lama ta'ee jiruuti. Bakka kopheen kun ta'aa jiru lafti isaa halluu cuquliisaa fi halluu makaa keelloo fi diimaan bocamee jira. Akkasumallee waanti danaa walakkaa geengoo achi jira.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata Itiyoo Telekoom jedhamuuti. Dhaabbanni kun, dhaabbata sarara bilbilaa yokin dhaabbata telekoomii kan yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti dhaabbata telekoomii jalqabaa fi qabeenyummaan isaa immoo kan mootummaati Itoophiyaati.

Sabaa fi sablammiin biyya kana keessa jiraatan uffata aadaa garaa garaa qabu. Uffani isaanii kunis mallattoo sabichaa ta'ee tajaajilaa jira. Akkasumas afaanii fi sirboota adda addaa waan qabaniif ittiin walii galanii eenyummaa isaanii akka ibsataniif isaan gargaareera.

Kuduraalee fi muduraaleen daandii gubbaatti gurguramaa jiru. Kuduraalee fi muduraaleen daandii cinaa jiran kun, raafuu fi loomii dha. Bakki kun, daandii cinaatti argama. Kuduraalee fi muduraaleen kun, qaama namaaf faayidaa akka kamii faa qabu?

Fiigdota biyya eessaati? Maaliin beekuu dandeesse? Shaakala yookiin leenjii moo dorgommii irra jiru? Uffatni isaanii maaliif wal fakkaata? Daandiin isaan irra fiigaa jiran kun isaan qofaaf kan qophaa'e dha jettee yaaddaa?

Meeshaalee hojiin ala ta'an yookaan balfaa, balfii kun ilmii namaa wanta tokko itti fayyadamuun yeroo fayyidaa dhabe kan gatu dha. Balfa kana ammoo namni tokko meeshaa balfa fe'utti fe'ee gatuuf deemaa jira.

Meeshaan asii olitti argamu kun ammoo meeshaa safartuuti. Safartuun kun ammoo hanga wanta tokkoo safaruuf kan nu gargaarudha. Meeshaan kun meeshaa maashinii ammayyaa hanga wantootaa yookaan ulfaatina wantootaa ittiin safarrudha.

wanti nuti asurratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaaleeti . meeshaaleen nuti asirratti arginu kun ammoo meeshaalee nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnudha. kunis keessumaa yeroo buna danfisnu kan itti gargaarramnudha.

Haayileen Gabrasillaasee atileetii beekamaa qofaa osoo hin taane, addunyaa daldalaa keessattis nama baay'ee cimaa fi nama hojiiti. Innis hoteelotaa fi riizoortiiwwan bakka adda addaatii qaba. Bakki argama hoteelota isaa eessadhaa?

Biqiltoonni naannoo keenyatti argaman faayidaa hedduuf oolu. Isaan keessaa nyaataaf, dhugaatiif, urgooftuuf akkasumas dibataaf oolu. Biqiltoonni kunneen ogeessotaan hojjetamanii faayidaaf oolu. Kunis gara gabaatti baafamuun madda galii ta'aas jira. Kanaaf oomisha kanneenirratti bobba'uudhaan guddina dhuunfaafi biyyaa mirkaneessuun dirqama jechuudha. Daldalamoo oomishatu caala faayidaa qaba jettanii yaaddu?

Fakkii kutaa manaa xiqqaa meeshaalee manaan guutee jiruudha. Meeshaaleen kanneen akka minjaalaa, teessuma laafaa fi saanduqa dhaabbatufaatu jira. Akkasumallee minjaala irra meeshaaleen adda addaa jiru. Meeshaa kana bituuf qarshii meeqa nama barbaachisa?

Amantaan musliimaa jaarraa ja'affaa keessa eegalee saffisaan kan guddachaa jiru dha. Biyya Itoophiyaa keessatti beekamtii fi mana murtii seeraan kennameefii kan qabu dha. Ati namoota biroo ni kabajjaa? Amantiin kee hoo maali?

Haala amma manneen jireenyaa hedduun jijjiiramaa jiraniin yoo ilaalle manneen jireenyaa hedduun halluu wal fakkaataa qabu. Kun mana namoota maraa qaqqaba taanaan shakkii malee misoomni koriidarii eegalame jijjiirama nama maraaf fideera jenna.

Namoonni ba'aa baachuudhaan jireenya isaanii adeemsifatan dadhabbii guddaa keessa oolu. Fayyadamtoonni garuu keessumaa meeshaalee haala salphaadhaan cabuu danda'an gaariitti fe'uu caala isaan baachifatu. Kun immoo carraa hojii dabalataa ta'eefiira. Haata'u malee gatiin isaan irraa argatan humna isaanii wajjin walhinmadaalu.

Namoonni gabaa, motora midhaan daakuu fi magaalaa yeroo deeman harreetti midhaan fe'atanii adeemuu ni danda'u. Harreen kun geejjiba lafa irraa ta'uun tajaajila kenniti. Namoonni kun immoo gabaa adeemaa kan jiranidha.

Teessumni kun teessuma baay'ee bareedaaf miidhagaa kan taheedha. teessumni kun ispoonjii irraa kan hojjetamuudha. teessumichi kan namni irra taa'uuf hojjetameedha. akkasumallee ogummaa harkaa namaatiin kan hojjetameedha. teessumni kun dhala manaatiif faayidaa hedduu qaba. faayidaan kunis mana keessatti taa'umsaaf kan tajaajiludha. madda galfiif ni oola.

Manni magaalaa keessatti argamus haa ta'u, baadiyyaa keessatti argamu gundoo migiraa fi kirrii keeshaa halluu adda addaa qabu irraan miidhagfama. Gundoowwan kunneen haala garaa garaan faayamanii jiru. Madda galii shamarrootaati.

Biiroon Barnoota Oromiyaa hojii baruufi barsiisuu hojjechaa jiruun bu'aa guddaa argamsiisaa jira. Biiroon kun waliin gahinsa manneen barnootaa irraa kaasee banga qulqullina barnootaa mirkaneessuutti honjii boonsaatu mul'achaa jira. Barattoonnis carraa kanatti fayyadamoo ta'aa jiru.

Gosa dhugaatii baay'ee lallaafa kan ta'edha. dhugaatiin kun alkoolii nama macheessu kan of keessa hin qabnedha. Akkuma kanallee bifti isaa keelloo kan ta'edha. Yeroo baay'ee daa'imman dhuguuf kan jaallatanii fi namoonni tokko, tokko yeroo tokko, tokko kan fayyadamanidha.

Namoonni kunneen, qaamolee nageenyaa biyya Itoophiyaati. Namoonni kunneen, poolisii federaalaa yoo ta'an ,uffata seeraa isaanii uffatanii galma keessatti wal gahiif ta'anii jiru. Poolisiin federaalee, hojiilee akka kamii faa nageenya biyyaa irratti hojjata?

Biskileetin gosa geejjibaa kan ammayyaa keessaa tokko taatee kan gommaawwan qaqal'oo lama qabduu fi boba'aa malee kan bakka kamiyyuu bilisaan namaaf adeemtudha. Caalaatti kan na dinqe immoo gommaa lama qofaan deemuu isheeti

Xurumbaan meeshaa gaafa afuufame sagalee gudda kennuu danda'u yommuu ta'uu yeroo baay'ee gaafa namni dhiyoon yookaan immo firri lubbuun darbu baddalamuu isa namni ollam Akka dhagahuuf xurumbaan Kun nii afuufama. Xurumbaan Kun maal irra hojjetama?

Xaafiin hojii qotee bulaan jalqabaa hamma dhumaatti ifaajjii guddaatiin hojjetudha. Namoonni kun xaafii faca'ee margee jiru keessaa aramaa kan jiranidha. Kunis dadhabsiisaa waan ta'eef, yeroo tokko tokko taa'anii aramuun ni danda'ama.

Barreeffamaa fi miidhaginaaf meeshaalee fayyadamnu keessaa tokko kan ta'e yeroo barreessinuu fi fakkii kaafne tokko bareechuuf halluuwwan gosa adda addaa fayyadamna. Halluuwwan kanneen fayyadamuun shakkii tokko malee fakkii keenya ni bareecha.

Waaqeffannaa gaafa jennu adeemsa ittiin namni ittiin uumaa isaa waliin hariiroo taasisuu gaafa dhugaadhumatti hafuura keessa galemmoo kan waaqa isaa waliin haasawaa taasisuudha. Waaqeffannaa namni tokko Akka galeefitti waaqasaa galateeffata.

Meeshaan kun meeshaa suura ittiin kaasaniidha. meeshaan baay'ee hasaasaaf bu'aa hedduu kan qabuudha. kaameraa kun gatiin isaa baay'ee minya'aa ykn baay'ee qaalii kan taheedha. kaameraan kun dhala namaatiif faayidaa hedduu kan qabuudha. kaameraan kun bifti isaa gurraacha kan taheedha.

Anaanaasiin gosa fuduraalee keessaa tokko ta'ee kan yeroo hedduu naannoo lafa gammoojjii fi jalisiin jiru keessatti oomishamudha. Yeroo tokko tokko badda daree keessatti ni oomishama. Anaanaasiin qaamaaf fayidaa akkamii qaba?

Biyyi keenya Itoophiyaan faayidaa ishee gabbifachuudhaaf jecha biyyoota hedduu wajjin hariiroo guddaa qabaachuudhaan beekamti. Hariiroon kun faayidaan isaa hedduu ta'us isaan keessaa nageenya isheefi hollaa ishee tokkummaadhaan eeguudhaaf fayyadeera. Akka gaanfa afriikaatti biyyi nageenya kabachiisuudhaan beekamtu kami?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kuduraalee fi muduraalee garaa garaati. Kuduraalee fi muduraaleen kun suuqii keessatti kan gurguramaa jiran yoo ta'u, kan akka :avokaadoo, maangoo, muuzii ,qullubbii diimaa fi kanneen biroota jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa alaabaa Itoophiyaa fi Imireetota Arabaa kan wal qaxxaamuranii kaa'amanidha. Alaabaan kunis kan agarsiisu hariiroo lameenii kan biyyoota alaabaan isaanii asirra jirudha. Lamaan isaanii ulee qal'oo ofirraa qabu.

Namoonni gaafa sirba baasan gareen namoota tokkoo qofaa osoo hin taane, namoota uffata aadaa bifaa fi kan naannolee adda addaa uffachuun sirbu. Dhugaa dubbachuuf aadaa fi uffannaa garaagaraa fayyadamuun sirba kana ni miidhagsa.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun mana gurgurtaa yookaan suuqii mi'oota hedduu of keessaa qabuu fi suuqiiwwan hedduun walitti bahanidha. Mana kana keessa mi'oonni hedduun fannifamanii kan jiranii fi irra caalaan immoo kuntaala keessa jiru.

Magaalaa ijaarsa irra jirtu argaa jirra. Namoonni baayyeen hojii ijaarsaa kanarraa bobbahanii hojjachaa kan jiraniifi konkolaataanis isaan biratti kan argamudha. Namoonni kun karaa ijaaraa fi bareechaa kan jiranidha. Gamooleenis ni mul'atu.

Kopheen kun maqaan isaa maali? Waarshaaleen kana oomishan biyyoota akkamii akka ta'an, muraasa tarreessuu ni dandeessaa? Halluun isaa sitti argamu maal fa'i? Umurii ni dheerataa? Lafa baadiyyaatti miidhaginaaf ni ta'aa?

Kun nyaata aadaa buddeen irraa qophaa'uudha. Buddeenni furdatee tolchamee, mixmixaafi dhadhaan erga irra dibamee booda bakka wal qixaatti murmuramuun namoota baay'ee wajjin kan nyaatamuudha. Buddeenni kun gundoo irra naqamee jira.

Fardeen lamaan kun lafa bal'aa irra dhaabbataniiti kan jiran. Fardeen kunis walitti garagalaniiti kan dhaabbachaa jiran. Halluun fardeen walitti garagalanii dhaabbachaa jiraniis diimaadha. Lafti isaan irra dhaabbatanii jiranis lafa margi irraa dheedamee jirudha.

Biyya keenya keessatti yeroo ammaa warshaalee naannootti bishaan qaruuraan oomishanii baasan baay'ee dabalaa jiru. Isaanis oomisha isaanii sanaaf biraandii daldalaa kan mataa isaanii kan qabanidha. Biraandiin daldalaa isaanii kan akkamiiti?

Suuraa kana irratti kan arginu barattootaa fi barsiistuu kompuutara dhuunfaa irraa waa ilaalaa jiran yoo ta'u, barsiistuun isaanis itti agarsiisaa jirti. Duuba isaaniitti immoo barattoota dhuunfaa isaaniitti ilaalaa jiran argina. Maal hojjechaa jiru?

Fakkii namoota gamoo ijaaraa jiraniiti. Namoonni kunniin muka adda addaa jala gamoo kanaatti walitti qabsiisuun irra dhaabbatanii gamoo kana ijaaraa jiru. Akkasumallee naannoo gamoo reefu ijaaramaa jiru kana caccabaan kattaalee lafa jira.

Namoonni gaafa waaqayyo isaanii galateeffatan xiyyeeffannoon isaanii waan nageenyaa nagaan bahanii galuu fi kanneen kana fakkaatu yoo ta'u, caalaatti kan irratti xiyyeeffatan nyaata guyyaa kanaa kan nyaannu akka nun dhowwanne jedhu.

Gingilchaa kan jennuun gosa meeshaa manaa kan migira irraa hojjatamuu fi keessatti kan golbatu gara dhumaa irratti immoo uraawwan hedduu kan ofirraa qabuu fi callaa fi xurii gargar baasa. Gingilchaa kana hojjachuu dandeessaa?

Qaaraa fi qullubbii diimaa argaa jirra. qaaraan gosoota mieessituu eessaa tokko yoo taatu gaafa qaarummaa isaarra darbe barbaree ta'uun nu tajaajila. Qullubbii adiinis gosootuma mi'eessituu keessaa tokko ta'ee fayyaa namaaf baayyee barbaachisa.

Magaalota hedduu keessatti manneen daldalaa walitti aananii ijaaraman gosoota hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'anii kan hojjatanidha. Biyya keenya keessatti kan nama jibbisiisu manneen daldalaa walitti aanan hedduun waan wal fakkaataa gurguru.

Fakkii kophee dhiiraa yeroo hammaa baay'ee qaalii ta'eedha. kopheen kun yeroo kaawwatan miilla namaaf mijataadha. Halluun kophee kanaa adii fi keelloodha. Kopheen kun gabaa irratti qarshii meeqaan bitamuu kan danda'uudha?

Dunkaana kana keessa wantoota garaa garaa nyaataf oolan kanneen akka sukkaara, buna, mi'eessituu garaa garaa, dhugaatii lallaafaa kanneen akka faantaa fi kookaa koollaa fi wantoota birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha.

Gareen atileetota Itoophiyaa biyya keessatti yeroo dorgommiin hin jirretti walitti dhufuun shaakala garee fi dhuunfaan ni taasisu. Kunis sadarkaa addunyaatti biyyi keenya bu'aa guddaa Akka galmeessituu fi badhaafamtu kan taasisaa jirudha.

Bineeldonni uumaamaa hawwatummaa fi miidhagina naannoo uumama keenyaa eeguu keessatti gahee yookaan shoora olaanaa qabu. Suurri kun, bineelda arba jedhamu, yeroo inni toora isaa eeggatee deemaa jiru argina. Arbooliin kunneen garam deemaa jiru isinitti fakkaata?

Albeen gosa meeshaa manaa kan karaalee adda addaa jireenya keenya ittiin salphifnuu fi kan hojjatamus sibiila tumuudhaani. Kan namatti tolu immoo qabannaan isaa kan mukarraa hojjatamudha. Innis qullubbii ittiin muruuf oola.

Iddoon kun baqqa qubattoonni yookaan godaantonni jiraatanii dha. Akkasumas, yeroo baay'ee humnoonni waraanaa bakka akkasii ni qubatu. Manni citaan tokkos as irratti ni mul'ata. Akkasitti godoowwan ijaaruun keessa jiraachuun maaliif fayyada?

Nama bakka bashananaa jiru argaa jirra. Namni kun barreefama uffata irratti barreefamee jiru qabatee kan jirudha. Nama kana duuba ammoo bishaan gaara irraa gara lafa dhooqaatti yaa'utu jira . Fincaa'aa jedhama.

Bakki qorannoon addaa addaa keessatti raawwataman, qulqulliinaa fi bakka mijataa qoranicha adeemsisuuf ta'uu qaba. Akkasuma illee meeshaalee eleektirooniksii bakka duwwaa kana keessatti barbaachisan hunda guutatee argamuu qaba. Bakki qorannoo kun eessadha?

Nama hartuu baatee deemaa jiru. Ijaarsa dallaa kallattii lamaaniin ijaarame gidduu deemaa kan jirudha. Fuul-dura isaatiin gamoo ijaaramaa jirutu argama. Hartuun mana qulqulleessuu mi'a nu gargaarudha. Gosti hartuu kanneenii maalirraa hojjetamu? Gatii hammamiin gurguramu?

Abbaa Duulaa Gammadaan nama mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa turanidha. Namni kun muummee ministeeraa ta'uun tajaajilaa ture. Mana barumsaa Bultii Addaa magaalaa Adaamaatti yeroo jalqabaaf hundeessani. Magaalota naannoo Finfinnee kan akka Shaggariis hundeessanii jiru.

Manni tokko ijaaramee erga xummurameen booda meeshaalee mana tokkoof barbaachisaniin guutamuu qaba, isaanis Teessoo, Soofan, Saanduqa dhaabii, jabanaa fi meeshaalee nyaataf dhugaatif oolanidha .isaanis gaafa mana tokko keessatti seeran guutaman mana sana akkam akka miidhagsu!

Kun bishaan naannoo lagaatti hojjetameedha jiruudha. Bishaannis karaa tuubboo sibiilaa gadi finca'aa jira. Biqiltoonni magariisni garaa garaa qarqara bishaan kanaatti argamu. Namoonni baay'een bishaan kana keessa lixanii ittiin dhiqachaa jiru.

Kun, mana nyaataa baay'ee guddaa fi bal'aa ta'eedha. Manni nyaataa kun, bareedaa fi hawwataa yoo ta'u, bakka bashannanaa fi biqilootas of keesssaa ni qabu. Ibsaan, illee ifaa ni mul'ata. Mukti manni kun irraa ijaarame muka akka kamiiti.

Kopheen kun, kophee ol dheeraa fi baay'ee jabaataa ta'e yoo ta'u, gatiin kophee akka kanaa yeroo baay'ee qaali dha. Kopheen jabaataa kun, haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u ,yeroo hedduu namoota miseensa qaama nageenyaa ta'anitu kaawwata.

Bakki kun, bakka kuduraa fi muduraan garaa graa nyaataaf ta'u itti gurguramuu dha. Bakka kanatti kuduraalee fi muduraalee kan akka: qullubbii diimaa ,qullubbii adii fi zinjibila faatu argama. Bakki gabaa kun, magaalaa yokin naannoo kamitti argama?

Namoonni gaafa shiboo hidhuu barbaadan yookaan gaafa kutan qabduun sibiilaa salphaatti waan sana ittiin hojjatan barbaachisaadha. Qabduun kunis qarqara isaatiin qabuudhaan bakka barbaadanitti ittiin hidhuufi kutuuf oola. Maqaa qabduu kanaa beektaa?

Meeshaan buqqee irraa hojjatame kun, qabee jedhama. Qabeen meeshaa aannan keessatti elmuuf fayyaduu dha. Buqqeen biqiltuu uumamaan margan keessaa isa tokko dha. Biqiltuun buqqee jedhamu kun, naannoo manaatti uumamaan kan margu yoo ta'u, firii guddaa ta'e qaba.

Dubartiin kun maal hojjechaa jirti sitti fakkaata? Meeshaan ishiin baattee jirtuu fi kan ishii bira lafa taa'ee jiru kun hoo jedhamuun beekamu? manni ishiin bira jirtu kun karaa eessaani dha?

Namootni muraasni walitti qabamanii bakka tokko taa'anii jiru. Dhiiraafi dubartootni hafatanii lafarra taa'anii jiru. Kaan barruu qabatanii jiru. Hundumtuu uffata aadaa isaanii uffatanii jiru. Namni tokko immoo dura isaanii dhaabbatee itti haasa'aa jira. Waa'ee maalii itti haasa'aa jira?

Namoota sadii yeroo isaan uffata wal fakkata uffatani mana amantaa Isilaama keessatti yeroo isaan sagadaaf jedhani mana amantaa isaanii seena jiran kan nutti agarsiisudha. Akkuma kanallee namoonni kun uffata wal fakkata adii kan ta'e uffatani kan jiranidha.

Suura kana irraa kan nuti argaa jirru kun bakka bittaafi gurguttaa hoolaa yeroo tahu iddoo kanatti hoolaa baayeen kan argamanii fi akkasuma illee tokkoo tokkoo isaaniitti halluun dibamee kan jiru tahuu isaa in argina

Gaalli gosa beeyladoota manaa keessaa tokko ta'ee yeroo hedduu naannoo haalli teessuma lafaa isaa lafa gadi bu'aa yookiin naannoo lafa gammoojjii fi hanqinni bishaanii jiru keessatti argamti. Foon gaalaa ni nyaatamaa?

Fakkii Poolisoota hedduu mana keessa ta'aa jiraniiti. Poolisoonni kunneen kephee halluu cuquliisa qabu uffatanii waan akka waraqaa eenyummaa ta'e immoo mormatti godhatanii jiru. Poolisoonni kunneen yaadannoo irratti waa barreessan ofi harkaa qabu.

Isaan kun dubartoota bifa aadaatiin dabbasaa isaanii hojjetatanii jiraniidha. Dabbasaa isaanii kallattii hundaan mataa isaanii irra diriirsuun, meeshaa faayaa callee qabuun hidhatanii jiru. Gidduu mataa isaanii irraa immoo rifeensa aadanii jiru.

Ijoolleen kun baay'ee bareedduu fi baay'ee kan namatti toltuudha. ijoollee kun bifti ishee didiimtuu kan taateedha. ijoollee kana keessaa tokko dubara kan taateedha. ijoolleen kun waan akka suuraa kan fakkaatuu tokkoo tokkoon isaanii harkatti qabatanii taa'aa kan jiraniidha.

bakka walitti qabama kuduraa, muduraallee fi fuduraalee gara garaa asirratti argaa kan jirrudha. mana kana keessatti gosoota baayyeetu jiru fakkeenyaaf kanneen akka timaatimaa, kaarotii, qaaraa, hundee diimaa ,raafuufi kanneen birootu argamu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa biqilaa muka bal'aa kan jalli isaa mukkeen damee gogaadhaan kan guutamee fi tokko immoo kan gadi dheeratee firii buufatee jirudha. Kunis lafa bal'aa haguugee jira.

Dhugaatii, dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkolii of keessaa hin qabneefi dhugaatii fayyaa ilma namaatiif baayyee gorfamudha. dhugaatiin kunis maqaan isaa dhugaatii cuunfaa jedhamuun beekkama. akkuma maqaan isaa ibsu dhugaatiin kun cuunfaa kuduraaleeti.

Haala teessuma lafaa argaa jirra . Haalli teesuma lagaa kunis kan baayyee bareeduufi lafa magariisaan uwwifamedha. Lafti kun dirree diriiraa, lafa ol ka'aa akkasumas lafa gad bu'aa kan of keessaa qabudha.

Fakkii barjaa mana agarsiisa fiilmii kan fuullee TV irraa mul'achaa jiruudha. Fakkii kana irratti barreeffamni halluu diimaa fi gurraachaan katabamee jira. Akkasumallee suuraan danaa rog-arfee qabu halluu diimaan boocamee jira.

Biyya keenya Itoophiyaa keessa saboota fi sablammoota hedduminaan jiraatantu jiraachaa jira. sabni kun aadaa mataa mataa isaa qaba ,isaan keessaa aadaan uffannaa isa tokkodha. Aadaan uffannaa isaanii gargar haata'u malee waldanda'ee waliin jiraachaa jira.

meeshaa kun meeshaa manaa biyyee suphee irraa hojjetamu jabanaa jedhamu yoo ta'u halluun isaa gurraachadha. meeshaan biyyee suphee kun yeroo baayyee buna itti danfisuf kan ooludha. jabanaa hojjechuuf maaltu barbaachisa?

Barattoota mana barumsaa keessa jiran akkasuma ammoo barattoota kutaa barnootaa keessa taa'aanii baratan argaa jirra. Barattootni kunneen ammoo barattoota uffata seeraa isaanii uffatanii jiranii fi barsiisaan isaanii ammoo gidduu isaanii deemee dubbisiisaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa aasxaati. Aasxaan kun ammoo aasxaa kilaba kubbaa miilaati. Kilabni kun ammoo kilaba jimmaa abbaa jifaar yoo ta'u naannoo oromiyaa keessatti argama.

Suuraa dubartii amartii mormaa hidhattee jirtuuti. Dubartiin kun uffata qoma ishee irra hin haguugne uffachaa jirti. Akkasumallee shurrubbaan dubartii kanaa gurracha'ee dheeratee jira. Amartiin morma dubartii kana irra jiru fiixeen isaa firii mukaa fakkaata.

Uffannaan dubartoota irraa bareedu kan halluun uffatichaa diimaa, gurracha, adii fi cuquliisa makaa of keessaa qabuu fi guutuun isaa hamma dakaatti uffata darsa dubaraa ta'udha. Uffanni akkanaa simboo isaanii dabala.

Bakka kana kan jiru fakkii ulaa guddaa ol dheerina qabu kan barreeffamni irra jiruudha. Akkasumallee naannoo ulaa kanaa biqiloonni magariisaa hedduun mul'achaa jiru. Namoonni naannoo ulaa kanaa jiran maal hojjechaa jiru?

Bakka dhaabbii konkolaataa. Konkolaattonni hedduun geejjibaaf dhaabbatanii kan jiranidha. Imaltoonni baay'eenis hiriira galanii konkolaataa ittiin imalan yaabbachuuf kan jiranidha. Ilmi namaa jireenya isaa gaggeessuuf guyyaadhaa gara guyyaatti bakkaa bakkatti wal-keessa deemaa kan ooludha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa magaalaa gidduun isaa daandii asfaaltii qabuu fi nama daandii kanarra korollaa ittiin ba'aa xixiqqaa fe'an oofee deemu agarra. Isaa achitti immoo gaarii fi konkolaataan darbaa jiranis ni mul'atu.

Meeshaalee mukaa akkasumas sibiilaa tokko tokko bareechuuf kan nu gargaaru salphaatti waan naannoo irraa hojjachuu dandeenya. Kanas muka xaawulaa boca qabachuuf nuuf toluun goonee gubbaatti waa itti dhoobna. Wanti irratti dhoobamuu qabu maali?

"DS tv" namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru. Miidiyaan kun hordoftoota hedduu qabaachuudhaan beekama. Keessumaa daawwattoota Kubbaa Miilaa biratti fudhatama guddaa qaba. Kana malees qophiilee bashannansiisoo hedduu waanqabuuf daa'immanii kaasee hanga ga'eessotaatti nidaawwatama. Kalfaltiin isaawoo madaalawaadha jettanii yaadduu?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa konkolaataawwan hedduu akkasumas doqdoqqeewwanii bakka tokko hojii dhiisanii dhaabbatan agarra. Kunis sababa boba'aan gaazii jedhamu akkasumas naafxaan ittiin deeman waan dhumeefidha. Sababa kanaan sochii dinagdee hedduutu hojiin ala ta'a.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u, suuraa konkolaataa guddaa bifti isaa diimaa ta'edha. Konkolaataan kun hojii baay'ee kan dalaguu danda'u, dhagaa baachuu kan danda'uu fi biyyoos kan baatudha.

Biqiltuun dheeraa jirma qaqallaa fi baala qaqallaa qabu kun maqaan isaa maal jedhama? Biqiltuun kun maalif jirma qaqallaa fi baala xixiqqoo qabaachuu danda'ee? Biqiltuun kun faayidaa akkamii naannoof, bineeldotaaf akkasumas namaaf kenna?

Meeshaalee elektirooniksii kan kompiitaraa fi bilbiloota garaa garaa chaarjessuuf gargaaran argaa jirra. Chaarjeroonni kunneen gulantaa fi boca garaa garaa waan qabaniif, meeshaa adda addaa chaarjessuuf kan gargaaranidha. Bilbilli chaarjii malee hojjetu ni jiraa?

Oomisha midhaan kototee jedhamuu yoo ta'u, lafa bal'aa irra facaafamee kan jirudha. Kototeen gosa midhaanii dafee gahudha. Gosa midhaanii naannoo lafa badda daree keessatti beekamudha. Biqiltuun kun Oromiyaa keessaa naannoo kamitti irra jireessaan oomishaman?

Fal'aanni meeshaa mana keessaa tokko ta'ee, kan yeroo hedduu hojiilee hedduu nuuf salphisuuf nu gargaarudha. Innis wantoota ho'aa ta'an kan akka bunaa ittiin sochoosuuf nu gargaara. Fal'aanni marqaa nyaachuuf ni ta'aa?

Isaan kun qaamolee nageenyaa milishaa jedhamaniidha. Milishoonni kunneen dhiirotaafi dubartoota ta'anii, uffata seeraa hojii isaanii uffachuun shaakala gochaa jiru. Hiriira qabatanii harka isaanii gara fuula duraatti diriirsuun shaakala sochii taasisaa jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa dhugaatii halluun isaa keelloo ta'ee fi burcuqqoo bocni isaa gara jalaatti garaan isaa bal'aa fi garri afaanii gubbaatti dhiphaa ta'e maqaan isaa bilillee jedhamudha,

Mana bittaa fi gurgurtaa uffata garaa garaati. Uffatni asitti argannu kan hin hodhamne dha. Abbootiin, harmootiin akkasumas ijoolleen safarsiifatanii hodhisiifatu. Ati uffata hodhamaa isaa moo uffata hodhamee gurguramu bituu jaalatta?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataati. Konkolaataan kunneen Konkolaataa manaa yookaan Konkolaataa dhuunfaan ofiitti ittiin tajaajilamanidha. Konkolaataan kunneen baayyinaan kan isaan argama magaalaa keesssati dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mucaa yabaloodhaan hara guddaa xaanaa irra muka ittiin rukutan fayyadamee bidiruu isaa ooffataa jirudha. Maxxansi asirra jiru kun kan halluu diimaa fi barreeffama adii qabudha.

Kan arginu geggeessaan mana amantaa Ortodoksii tokko yeroo lallabaa tokko eebbisaa jiruudha. Lubni kun fannoo baatee uffata halluu gurraachaa uffatee jira. Akkasuma lallabaan sun uffata adii uffachaa jira. lubni kun maal jechaa jiru?

Suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa kopheewwan dhiiraa ti. Kopheewwan kunniinis miicamanii wal bira naqamanii jiru. Faayidaa kophee keessaa inni ijoon miila keenya irraa balaa adda addaa eeguu dha.

Macaafni amantaa warra musliimaa quraan kan jedhamuu fi jalaa fi gubbaan halluu gara warqeetti dhiyaatu kan ofirraa qabuu fi gidduutti immoo waan boca qabee fakkaatu tokko qaba. Quraan kan barreesse eenyudhaa?

Suuraa kana irratti kan agarru nama uffata aadaa ummata oromoo uffatee ayyaana waaqa galateeffannaa irreecha malkaa irreeffachaa jirudha. Namni kun uffata halluu adii alaabaa abbaa Gadaa of irraa qabu uffatee bokkuu harkattii qabatee jira.

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame waldaa hojii oomishtoota aannanii jiraattoota magaalaa fiichee jedhu of irraa kan qabudha. Barjaa kun halluu cuquliisa of irraa kan qabudha. Faayidaan barjaan qabu maalidha?

Sireen mana keessaa wantoota hedduu irraa tolfamuu danda'a. Kunis tokko tokko mukarraa akkasumas kan bara durii turemmoo gosa gogaa kan ta'e teepha irraati. Teepha irraa dhisanii gaafa tolfamu cimina addaa akka qabaatu ta'a.

Uummanni keenya durii kaasee hanga har'aatti muka soofee waanta baay'ee hojjeta. Isaan keessaa hojiin teessoo isa guddaadha. Haala ajaa'ibaatiin dur yeroo teekinooloojiin hinjirre irraa kaasee ogummaan kun isaan faana buleera. Faayidaan ogeeyyiin kunneen argatan maalidha?

Bakki kun kan inni nutti agarsiisu, fakkii daandii konkolaataa qarqara ta'e, kan bifa daaraa ta'een uwwifamee jiru argina. Akkasuma illee konkolaataawwanii fi gaariiwwan yerootti isaan waliin muka ibsaa jala dhaabbatan argina.

Gaafa nyaata dhiyeeffannee nyaannu mana keenya keessatti nyaata gosoota hedduu nyaachuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo ayyaanaa qophii gahaa ta'e buddeena, daabboo fi dhugaatii akka bookaa kana dhuguun gaariidha. Yeroo kaanis danda'amnaan yaaluun gaariidha.

Qaamoleen nageenyaa poolisoonni gaafa yakkamaan tokko waa balleessee harkaa miliqu teekinooloojiiwwan adda addaa fayyadamuun nama sana yookaan yakka isaa qorachuuf ni yaalu. Teekinooloojiiwwan qaamoleen nageenyaa yakka ittiin addabaasuuf fayyadaman maal fa'ii?

Kitaabni kun kitaaba qubee Afaan Oromoo kan barreeffameedha. kitaabni kun maqaan isaa sussuka adoolessaa kan jedhamuudha. Kitaaba kan dubbisuun kan baay'ee nama hawwatu fi kan baay'ee miira namootaa kan kakaasuudha. kitaabni qolli isaa halluu buburree diimaa fi bicaa kan fakkaatuudha.

Fakkii kana irratti kan argamaa jiruu yookiin immoo mullatu fakkii bineensa bosonaa keessaa tokko kan ta'e; fakkii qeerramsaa ti. Innis bifti isaa burree akka tahee fi dhaabbachuun wanta tahe kan ilaalaa jiruu dha.

Dubartiin uffata aadaa halluu adii qabu uffattee jirtu tokko meeshaa halluu gurraacha qabu kan qorii of keessaa qabu harkatti baattee jirti. Dubartiin kun fal'aanaan qorii meeshicha keessaa fuudhaa jirti. Akkasumallee qeensi dubartii kanaa dheeratee jira.

Dhugaatiiwwan lallaafaas ta'e kanneen alkoolii of keessaa qaban hedduun isaanii waan akka sibiilaa fi keessi isaa pilaastika fakkaatuun haguugamanii bakka gurguraa dhufu. Kan adda isa taasisu kunuunsii fi eegumsi qaruuraaf kan taasifamu kanaanidha.

Uummanni karrayyii gosa uummata oromoo Baarentuu keessaa isaan tokko ta'anii baay'inaan kan jiraatanis gara kallattii baha Oromiyaati. Isaanis aadaa adda ta'een kan beekamanidha. Aadaawwan uummanni kun ittiin adda ta'ee beekamu maal fa'ii?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana qorqoorrootin ijaaramee maragamee kophaasa bakkee oyiruu kellaa hin qabne keessatti kan argamu yommuu ta'u, gama isaa biqiltoonnis kan argaman ta'uusaa kan nutti agarsiisudha.

Namoonni baay'een huccuu yeroo uffatan mana keessaa itoo hinbahin kan isaan irraa bareedu ilaallatanii; nama mana keessa jiru irraas yaada fudhatanii kan itti gammadan uffatanii bahu. Sababni isaas nama fuulduratti yeroo bahan ilaalcha hintaane namoonni akka isaaniif hinqabaanneef gargaara.

Alaabaa Abbaa Gadaatu argamaa jira. Alaabaan kun halluu sadii qaba: adii, diimaa fi gurraacha. Alaabaan kun uummata Oromoo biratti akka mallattoo nageenyaa, abdii fi hawwiitti ilaalama. Alaabaan kun guyyaa ayyaana Irrechaa qofa fayyadamuu qabnaa?

Gosoonni kattaa danuutu jiru. Kattaawwan kun kan namaan tolfaman fakkaatu malee, dhagaa uumamaa, kan boca ajaa'ibu qabanidha. Baay'inaan kan argamanii fi hambaa seenaa ta'uun tajaajilu. Iddoo kana qotuun hin danda'amu.

Kitaabni kun kitaaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa sabboonummaa oromoo kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Shallamaa Kabbee jimaa nama jedhamudha. Qolli kitaaba kanaa meeshaa waraanaa of irraa qaba.

Qophiin caayaa qophiin jaallatamaa yommuu ta'u gaazexeessaan qophiin caayaa gaffii uummata irraa funaanuutiin rakkoo jirus akkasuma gaafachuutiin gaaffi uummata hoggantoota yookan hojjettoota dhaabbata sanaa qophii itti gaafaatudha. Maqaan dhiyeessa qophiin caayaa eenyu?

Namni kun nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfiinnee duraanii kan ta'e maqaan isaa Takkalaa Uumaa kan jedhamu yoo ta'u uffata halluu adii fi gurraacha of keessa qabu uffatee jira. Takkalaa uumaa amma maal hojjechaa jira?

Dubartiin suura kana irratti mul'attu kun duabrtii karaa aadaan boorsaa hojjechaa jirtudha. Boorsaa kanas gogaa irraa hojjechaa kan jirtudha. Boorsaa kanas baay'inaan dubartoonni kan itti fayyadamanidha. Hojiin dubartiin kun hojjechaa jirtu kun ogummaa aadaa keessaa isa tokkodha.

Magaalaa finfinnee durii keessatti osoo akka ammaa kana misoomni koriidarii hin eegalamiin dura naannolee hedduu fi bakka hedduutti manneen jiran baay'ee jibbisiisoo fi xuraa'aan kan guutan turan. Yeroo ammaa kana hoo?

Rakkoo bishaan dhugaatii furuudhaaf tattaaffii gadhamaa jiruun mootummaan bakkeewwan hedduutti bishaan birrii guddaadhaan bool'aa baasee uummata fayyadamaa taasisaa jira. Uummanni hundumtuu bakka jirutti waanta argate kunuunfachuu akka qabu dhaamsa mootummaa yeroo hundaati. Bishaan dhugaatii argachuuf hirmaannaan uummataa maal ta'uu qaba?

Kuduraa fi muduraa kun, moosee sukkaaraa jedhamuun beekama. Firiin biqiltuu kun, hundeen isaa kan nyaatamu yoo ta'u, dhandhama baay'ee mi'aawaa ta'e qaba. Firiin moosee sukkaaraa kun, haala qilleensaa fi naannoo akka kamii keessatti oomishamuu danda'a.

Bakka kanatti kan argaa jirruu suuraa gaaziteessaa beekamaa EBS ti. Gaaziteessaan kun fuullee ijaa ijatti godhatee Kolfaa jira. Gaaziteessaan kun waggaa tokko dura boqote. Maqaan gaaziteessaa kanaa eenyu jedhamee beekama?

Atileetiin Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee jedhamu fiigaa jira. Atileetiin kun, namoota lammiilee biyya biraa faana fiigaa jira. Atileet Hayilee Gabrasillaasee godina Arsiitti kan dhalate yoo ta'u, yeroo ammaa kana soorama ba'eera. Atileetin kun, meedaaliyaa warqee meeqa injifate?

namoonni kunneen maal gochaa jiru? Namoonni kunneen daboodhan midhaan goge haamaa kan jiranidha. midhaan isaa haamaa jiran xaafii kan jedhamu yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamudha. Buddeen yeroo baayyee xaafii irraa kan hojjetamudha.

Bakka kanatti argaa kan jirru suuraa Pr. Biraanuu Naggaati. Pr. Biraanuun sagalee guddistuu qabatanii akkasumas kephee mataatti kaawwatanii dubbachaa jiru. Namoonni baay'een Pr. Biraanuu Naggaa duuba jiran maal hojjechaa jiru?

Namoonni bakka harri fi lagni akkasumas biqiloonni magariisni itti argamutti mul'atan umuriin xixiqqoo ta'an kun, ijoollee naannoo baadiyaa jiratanii dha. Daa'imman kun, naannoo Itoophiyaa keessaa namoota naannoo kam keessa jiraatanii dha?

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee maqaan ishee Adaanech Abeebee jedhamtudha. Adaanech dubartii cimtuu taatedha. Uffanni isheen uffatte halluu diimaa fi gurraacha of keessaa qaba.

Buufata Xiyyaaraa biyyoolessaa Asmaraa kan biyya Eertiraa keessatti argamudha. Buufanni kun bakka ka'umsa balallii xiyyaaraa biyyattiin qabdudha. Bakki ka'umsa xiyyaaraa kunis ijaarsa gamoo miidhagina qabu kan of keessaa qabudha. Tajaajilli buufata Xiyyaaraa maal fa'i?

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa oromoo uffatanii daandii irra dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu adii ta'ee qarqara isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba.

Kun namicha baadiyyaa keessa harree oofee deemaa jiruudha. Harree kun waan itti ba'aa baattu dugda ishee irratti hidhamee qabdi. Bifti ishee daalachadha. Dachaa keessaa immoo haroo bosona guddaatiin marfamee argamutu jira.

Nama aangoo guddaa qabaachuun biyya Itoopiyaa tajaajilaa ture dha. Namni kun maqaan isaa Obbo Dammaqaa jedhamuun nama beekkamu dha. Namni kun haasaa gochaa yookaan haasaa waltajjiirratti gaggeessaa kan jiru dha.

Namoota lama anga'oota ta'an wal bukkeetti argaa jirra. Namoonni kunneen marii waloorra kan jiranidha. Namoota kana lamaan duubaan ammoo alaabaa biyya isaaniitu argama. Alaabaan tokko kana biyya Itoopiyaa fi kan biyya Isiraaelidha.

Haati manaa fi abbaan manaa mana isaanii keessatti baay'ee jaalala waliif kennuu akkasumas wal kabajuu fi yeroo gaarii waliin dabarsuu qabu. Kunis jaalala isaanii cimaa. Jaalala akkanaa qabaachuun nama hinaafsisa

Kun marsariitii odeeffannoo tuurizimii addunyaa agarsiisuudha. Daataan kun biyyoota hundumaaf dhibbentaadhaan kaa'amee jira. Karaa bitaatiin halluu duubaa cuquliisa kan qabu yoo ta'u, karaa mirgaatiin immoo halluu duubaa adii kan qabuudha. Odeeffannoon daataan kun dabarsu maalidha?

Suura kanarraa kan nuti argaa jirru kun suuraa yeroo itti namoonni uffannaa aadaan faayamanii irreeffachaa jiran kan agarsiisudha. Iddoo irreeffannaa kanattis namoonni baayee kan argamani yoo tahu keessattuu namoonni lama utuu irreeffatani in argina.

Meeshaan elektrooniksii as irratti arginu kun, maalidha? Meeshaan kun, faayidaalee akka kamii faa qaba? Meeshaan kun dalagaa isaa dalaguuf, humna maal irraa maddu fayyadama? Gatiin meeshaa kana tilmaamaan fi giddu galesssaan hnga kam ta'a?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa qaruuraawwan afur kanneen waliin teessoo tokkorra waliin kaa'amanii jiranii fi halluu diimaa gara gurraachaatti dhiyaatu kan keessi isaa mul'atu gubbaa isaatti immo waraqaa halluu keelloo qabutu jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa suuraawwanii fi mallattoolee dhugaatii alkoolii of keessaa qaban kan sadarkaa biyyaatti bakka bu'an kan bakka bu'udha. Kunis halluuwwan cuquliisa, adii fi bineensa bosonuu fakkaatu ofirraa qaba.

Allaattiin qarqara galaanaatti argamu afaan baay'ee dheeraa ta'e qabu kun maqaan isaa maalidha? Allaattiiwwan jireenya naannoo keessatti faayidaa akkamii qabu? Afaan allaattii gara lafaatti gadi dheerate kun, allaattii kanaaf maal fayyada?

Meeshaan manaa asirratti argaa jirru kun ammoo meeshaa biiffee jedhamuun beekkamu yoo ta'u meeshaa kana mana keenya keessatti kan itti fayyadamnudha. Meeshaan kun meeshaa muka irraa fi fuullee irraa hojjatamedha.

xiyyaarri kun xiyyaara abbaan qabeenyummaa isaa Itiyoophiyaa ta'ee yoo ta'u buufata xiyyaaraa dhaabbatee jira. Xiyyaarri kun duuba isaa irraa halluu alaabaa Itiyoophiyaa qaba. bufannii xiyyaaraa Itiyoophiyaa addunyaa irratti beekamtii akkamii qaba?

Kullittaan alaabaa Abba Gadaan faayyamee hodhame tokko dunkaana gurgurtaa keessa fannifamee ta'aa jira. kullittaan kun gidduu isaatti waan ittin walitti cufan qaba. Akkasumallee naannoo isaa qaruuraan xiqqaa tokko jira. Gatiin kullittaa kanaa meeqa?

Manneen nyaataa xixiqqoo naannoo jiran keessaa nyaata gosoota nyaataa hedduu of keessaa qabu ajajachuu dandeenya. Shakkii tokko malee nyaanni akkanaa qaaraa, raafuun, missira diimaa fi adii akkasumas kaarota fa'aa qaba.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee daandii irra dhaabbattee jirti. Uffanni isheen uffatte adii yoo ta'u Iddoon isheen dhaabbattee jirtu duuba mukkeen garaa garaa jiru. Gosootni uffata aadaa Itiyoophiyaa kam fa'aadha?

Sirbitoonni gaafa sirboota konsartii adda addaa irratti akka sirban affeeraman bakka sanatti kan argaman garee namoota hedduu kanneen kumaatamaan jranidha. Kana maraa akka sagaleen nama sanaa gahuuf addatti meeshaaleen sagalee guddisu gaariin ni barbaachisa.

Farda gulufuun aadaa oromoo keessatti bakka guddaa kan qabuu fi namoonni hedduun kan jaallatanidha. Yeroo hedduu ayyaana cuuphaa fa'aarratti namoonni kaayyoo kana qofaaf yeroo itti wal gahanidha. Farda gulufuun dandeettii akkamii gaafataa?

Keemikaalota argaa jirtu kun kan qulqullinaati moo kan nyaataati? Waantonni kun mana bittaa fi gurgurtaa suuper maarketiitti ni argamu jettee yaaddaa? Biyya akkamiitti oimishamuu danda'u? Halluun isaanii hoo maal ta'a?

Suuraan Kun, suuraa haadha gabaa keessa teessee, mucaa ishee immoo of cina ishee keewwattee waantota gurgurtaaf ta'an kanneen akka mi'eessituu ittoo fa'aa yeroo isheen gurgurtu argina. Maqaan mi'eessitoota kanneenii maal jedhama?

Miimooriin waan gurraattii xiqqoo wantoota faayila garaagaraa akkasumas viidiyoo waraabbii sagalee fi wantoota kana fakkaatan keessa kaawuuf nu fayyadudha. Dabalataan bilbilaa fi meeshaalee hedduu keessa galuun nu fayyada. Fayidaaleen biroo miimoorii maalidha?

Baaburri gosoota baaburaa ammayyaa keessaa tokko ta'ee kan dheerina guddaa qabuu fi namoota akkasumas meeshaalee biyyaa biyyatti geejjibuuf oola. Baabura namaa kan adda godhu gabaabaa ta'uu isaa fi biyya keessa deema.

Meeshaaleen miidhaginaa gosoota hedduu of keessaa qabu. Isaanis kanneen qaama keenya afaan, fuula fi rifeensa akkasumas qaamolee biroo dibachuu yookiin uffatamanidha. Meeshaalee miidhaginaa gosoota adda addaa akkami beektaa? Muraasa isaanii tarreesi.

Kun bakka kosiifi balfi garaa garaa magaalaa keessaa baafamee itti gatamuudha. Konkolaataan balfa kana gatu kan halluu keelloo qabu dhaabbatee jira. Akkasumas namoonni hojii balfa qulqulleessuu hojjetan baay'een isaanii ni jiru.

Gosootni dibataa dhangala'aa fi dhoqqeen kan jiranii fi kan dhoqqee keessaa tokko kan avokaadoo irraa hojjatamudha. Kunis warshaa galee kan bahee fi dhangaalee keessa isaa qabu qaama keenyaaf kenna. Biqiloonni dibata hojjachuuf oolan maal fa'aati?

Dura buutonni amantaalee garaa garaa nageenya uummata isaaniitiif dursa laachuudhaan jaarraa kana keessa gochi isaan gochaa jiran baay'ee gaariidha. Innis walitti dhufanii mariyachuudhaan rakkoo isaan gidduu jiru furaa jiraachuu isaaniiti. Kana malees yeroo rakkoo walbira dhaabbachuun aadeffamaa ta'eera.

Suuraan armaan olii kun suuraa alaabaa dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu, alaabaa ministeera Dhimma Alaa kan ilaallatu kan nutti argisiisaa jirudha. Alaabaan kun bifa yookiin halluu adii, keelloo, fi cuquliisa kan qabudha.

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii suuraa ka'aa kan jiran yoo ta'u duuba isaanii mana citaa, biyyoo fi muka irraa ijaarame jira. Uffannii aadaa kun yeroo baayyee yeroo akkamii uffatama?

iddoon kun lafa diriiraa marga lalisaan uwwifamee jirudha. lafa diriiraa kana irra margaan alatti mukkeen biroos ni jiru. biqiltoonni jijjiirama qillensaa to'achuu keessatti gahee mataa ofii qabu. faayidaan margaa maalidha?

Gugeen baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagdu yeroo isheen qofa ishee akka waan balali'uuf jettutti qophii gootee jirtu kan nuti arginudha. Gugeen kun yeroo baay'ee mallattoo nageenya jedhamun namoota biratti baay'ee fudhatama gudda kan qabdudha.

Gosa nyaata madaalamaa kan ta'e kan maqaan isaa 'Bargarii' jedhamutu suuraa kana irra jira. Naannoo nyaata kanaa dhugaatii fi wantoonni nyaata mi'eessan argamaa jiru. Nyaatni kun gatiin isaa meeqa ta'a?

Uummattoonni kibba Itoophiyaatti argaman saboota gosa hedduu waan ta'aniif hundi isaanii aadaa mataa mataa isaanii qabu. Namoonni tokko tokko rifeensa isaanii maranii maranii akka miidhaginaatti itti fayyadamu. Dubaroonni mataa maruun seeraa?

Uffannaan dhiirota baay'ee bareedaa fi simbo qabeessa taasisan keessaa tokko uffannaa gurraachadha. Kunis gubbaatti qoobii gurraacha , tiishartii gurraachaa fi kootii leezarii gurraacha habilii waliin ni bareeda. Ati uffannaa kam jaallattaa?

Namoonni kun karaa irra imalaan ykn adeemaa kan jiraniidha. namoonni kun bishaan irraa ykn galaana irraa nooraa ijaarrachuun irra darbaa kan jiraniidha. akkasumallee namoonni kun baay'inaan toora nammanii adeemaa kan jiraniidha. namoonni kun dhiiroota duwwaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dhagaa baatirii 'Durata' jedhamuun beekamu yoo ta'u, akkuma suuraa irraa arginu laman wal biraa dhaabamanii jiraniidha. Dhagaan baatirii kunis yeroo ammaa gabaa irraa hin argamu.

Suuraa kana irratti kan agarru buna dhugaatiif qophaa'ee jiruu fi cinaa isaa bunni hin tumamne ni jira. Bunni dhugaatiif qophaa'ee kun halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u meeshaan ittiin dhugaan immoo halluu adii qaba.

Dubartoota uffata aadaa naannoo gara garaa uffatanii taa'aa jiran argina. Hundi isaanii faaya godhatanii kan jiranii fi muraasni isaanii kan kolfaa jiranidha. Waanti morma isaanii irra jiru kun maal jedhamuun beekama?

Maatii mana tokko keessa jiraatan argaa jirra . Maatiin kun maatii miseensa giddu galeessa qabudha. Baayyinni isaanii namoota shanidha. Isaanis haadha, abbaa fi ijoollee dubaraa lamaafi mucaa dhiiraa tokko dha.

Isaan kun maanguddoowwan lama wal cina taa'anii haasa'anii kolfaa jiraniidha. Inni jaarsaa harka isaatti biqiltuu wayii qabatee dunuunfatee kolfaa jira. Mataan isaa harriidha. Isheen jaartiin immoo mataa isheetti shaashii hidhattee, kolfaa gara jaarsaa ilaalaa jirti.

Haadha ijoollee diriirfattee lafa irra taa'aa jirtu kan arginu yoo ta'u, isheenis daa'imman ishee lamaan of irra teessistee yeroo fal'aanaan nyaachisaa jirtu arguu dandeenya. Ijoolleen ishees bifaan walfakkaatu. Kanaaf, lakkuudha.

Sirnoota kabaja guyyaa dhalootaafi Cidha irratti akkasumas waltajjii garaa garaa miidhagsuudhaaf Afuuffeen iddoo olaanaa qaba. Afuuffeen kun akka gosa isaatti gatiin isaas waanwaldarbuuf huduu akkuma humna isaatti bitatee ittiin miidhagfata. Afuuffee yeroo akkamii baay'inaan itti fayyadamama?

Dubartoota lama karaarraa balfa qulqulleessaa jiran arginaa. Uffata hojii uffachuun keeshaatti kosii funaanaa jiru. Namoonni hojii akkasii irratti boba'an qulqullina naannoo eegsisuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Haa ta'u malee qilleensi akka hinfaalamneef qulqullina naannoo keenyaa eeguun dirqama hunda keenyaati.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa abbootii amantaa fi abbootii aangoo yoo ta'u, fuuldura irratti kan argaman immoo abbaa amantaa kaatolikii fi abbaan aangoo yeroo isaan naa walgaafatan argina. Abbootiin kun maaliif bakka kanatti walitti qabaman?

Konkolaataan kun bajaajii gommaa sadii qabduudha. bajaajiin kun namaan kan kalaqamte ykn nam-tolcheedha. dhalli namaa jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf konkolaataa bifni ishee magariisa qabdu kana kalaqee hojii garaagaraa ittiin hojjetaa. konkolaataan ykn kalaqa kana eenyutu kalaqe? eessatti kalaqame?

Magaalota hedduu keessatti konkolaataan hedduu waan baay'atuuf namoonni akka fedhanitti socho'uuf illee ni ulfaata. Kana jechuun hamma ibsaan tiraafikaa hin jirretti konkolaataan dhaabbatee nama hin dabarsu. Naannoo akkanaatti akkamiin daandii qaxxaamurraa?

Manni amantaa ortodoksii kan ijaaramu diizaayinii wal fakkaataa akka biyyaatti kaa'ame fayyadamuun akkasumas bakka maraatti haala wal fakkaatuu fi gubbaatti immoo mallattoon fannoo kaa'ameeti. Naannoo keetti ijaarsi kanarraa adda ta'e jiraa?

Suuraa kanarratti kan argamu misteera muummee itoophiya yeroo dura obbo hayilemarem dessalenyi yommuu ta'u obbo hayilemarem dessalenyi waggaa lamaafi Akka perezidaantii muummee Itoophiyatti tajaajile kanan ol hin dandahu jechuun angoo isa isa hafe fedhasaam dabarse kenne.

Meeshaaleen dhaabbatanii fi dalga jiran kun, baattoo elektirikaati. Humna elektirikaa bakka tokko gara bakka biraatti dabarsuuf fayyadu. Meeshaaleen kunneen, sibiila jabaa fi furdaa ta'e irraa kan qopha'a'nii dha. Haalli meeshaaleen kun, ittiin dalagan maal fakkaata?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa barattoota kubbaa kaachoo dirree irratti taphataa jiran yoo ta'u, dirree kana irrattis kubbaa lama arguu dandeenya. Mucaan tokkos uffata danbii fi boorsaa isaa baatee argina.

Oomishaaleen as irratti argaman kunnneen, meeshaalee manaa biyyee suphee irraa qopha'anii dha. Meeshaalee hojii harka namaa kunneen kan akka: jabanaa buna danfisuuf oolu, meeshaa ibidda irratti bobeessuuf fayyadu fi meeshaa ixaana irratti aarsuuf fayyadu faa dha.

Dhugaatiin qaruura keessa jiru kun, dhugaatii alkoolii biiraa jedhamuu dha. Biiraan gosa dhugaatii alkoolii hamma alkoolii xiqoo qabu yoo ta'u, Itoophiyaa keessa warshaalee biiraa oomishan hedduutu jiru. Biiraan kun, dhaabbata daldalaa warshaa Biiraa Baddallee jedhamuun oomishame.

Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammad. Jawaar hayyuu siyaasaa fi qorataa seenaati. Nama jabaa bulchitoota Itoophiyaa qeequun beekamudha. Kufaatii murna uummata Oromoo saamaa fi ajjeesaa akkasumas gidiraa hamaa irraan gahaa ture irratti nama adda dureen qabsaa'aa turedha. Jawaar mootummaa jijjiiramaa maaliif jibbe?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jira yoo ta'u harka isaanitti abaaboo halluu keelloo qabu qabatani jiru. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. Oromoon maalif abaaboo harkatti qabata?

Kunneen namoota mootorsaayikilii konkolaachisan hiriira galanii jiraniidha. Namoonni kunneen mootorsaayikiloota lakkoofsaan baay'ee irra taa'anii konkolaachisuuf qophaa'anii jiru. Uffannaafi wal fakkaatuufi bifa wal fakkaatus qaba. Hundi isaanii namoota bifaan gurraacha ta'aniidha. Haala kanaan wal duukaa eessa deemuudhaafi?

Wanti gogaa beeyladootaa irraa hojjatame kun, maalidha? meeshaan kun ,faayidaa akka kamii faa qaba? Gogaan meeshaan kun irraa hojjatame, kan beeyladoota akka kamiiti? Adeemsi fi haalli meeshaan kun itti hojjatamu, maal faa fakkata?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosa fuduraa nyaataaf oolan keessaa tokko ta'ee kan gartokkeen isaa irraa qunca'ee firiin isaa mul'atedha. Iddoo tokkotti immoo roga rogaan kan mummuramee fi qodaa tokkotti nam'edha.

Qamadiin yeroo oomishamee gahu halluu magariisa irraa gara halluu daalachatti yookiin adiitti jirrirrama. Midhaan qamadii baay'inaan kilaasteraan kan faca'u yoo ta'uu galii guddaa kan argamsiisudha. Bakki oomisha qamadii kanaa eessadha?

Suuqiiwwan daldalaa kanneen meeshaalee saamsanii mana keessatti gurguraman of keessaa qaban bakka hedduu jiru. Isaanis addatti xiyyeeffannoo godhanii kan irratti hojjatan oomishoota warshaa keessaa bahan gosa nyaataa kamiyyuu ta'uu danda'a.

Fakkii meeshaa qeensa miillaa fi qeensa harkaa itti qoratamuudha. Meeshaan kun sibiila dhangala'aa halluu adii qabuun dirri isaa dibamee jira. Akkasumallee meeshaan kun naannoo qabannoo isaatii qaawwaa danaa geengoo tokko qaba.

Guyyaan dhalootaa kabajamuun gammachuu namaaf kenna. Namoonni yeroo guyyaa dhaloota isaanii kabajan faaya miidhaginaa mana isaaniitti godhatu. Kan kee guyyaa dhaloota kee maatiin kee ni kabajuu? Faaya akkasii akka siif godhan ni barbaaddaa?